Teeku ni n boŋo ka ŋarim dibayi tam di puuni ŋarim maa zaa zuɣu piɛri tamla di puuni di zaɣ yini puuni niraba ayi n biɛni ka bi zaa bi yɛ liiga nima zaɣ yini maa puuni niraba ata n biɛni ka yino yɛ liiga ʒiɛ ka yino bi yɛ liiga ka wuɣi o nuhi tihi piɛ n giliba

Daa ni m-bɔɔ ka pooli waɣinli zaya ka tia sa di puuni loori piɛlapiɛla bela daa maa puuni ka motonima za daa maa puuni loorinima maa kuli galisimi ka loori waɣilawaɣila kuli beni ka ambiraalanima kuli zanza daa maa puuni

Paɣiba n chɛna bi yɛla bi paɣiba pam shɛba piri namda nima shɛba bi piri namda nima ka bi so yiɛ liiga griin ka bɔbi bɔbiga ka zi taha li ka piri namda bi shɛba mi bi piri namda nima ti kuuni za bi tooni .tankpaɣu bɛ bi tooni ka kuɣa bɛ nimaani

Paɣasaribili n ʒi kuɣu zuɣu o yɛla liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli ka ga woochi ka gbaagi o zabiri n lo ka kompiuta tam o tooni teebuli kpulli ʒɛ o tooni teebuli maa zuɣu ka buku biɛni ka kolba tam teebuli maa zuɣu ka bin nyurili bɛ dipuuni

Niraba n laɣam bɛ batibati puuni n gbira kuɣa bɛ di puuni ka mashin nim bɛ dinni paipu nim dola tiŋa ka ko biɛɣu biɛɣu bɛ di puuni do so ʒɛya ka so jinjɛm ʒiɛ ka do so mii tam zuɣusaa ka yɛ liiga piɛlli ka pilastik chɛya tam o luɣuli

Niraba n laɣam bɛ boɣali puuni n gbiri salima boɣali maa puuni ko biɛɣu biɛni ka paɣa so gbubi gbambila ka so mii gbubi laa n yɛlisiri di puuni ka tihi ʒɛ bi luɣuli paɣa so ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka so chinchin ʒiɛ

Loori karili n wurim wurim n tam palli zuɣu ka loori shɛli gba do di luɣuli ka lu ka so ba moto n gariti di nyaanga ka so mii ba moto n chɛni di tooni ka niraba ʒɛya doo maa pilila zipili orɛnji ka so mii yɛ liiga sabinli

Do so n ʒɛya ka kirɛt nim ƶɛ o tooni kirɛt nim maa puuni kolba nik biɛ n biɛla di puuni ka o yɛ liiga ka so jinjɛm ka gbubi jɛkɛt ka di nyɛ zaɣ dozim ka o pili zipiligu ka kolba nim maa shɛli tamtam o nyaanga ka o kpa ninkpara

Paɣa so n ʒɛya o ʒila tahapoŋ ka gbubi baskɛt ka laɣari bɛ o nuuni o luɣuli ka bi kpahi dari zali ka dari maa peenti pink ka o pili zipiligu ka zipiligu maa nyɛ pink ka yɛ liiga ka liiga maa nyɛ pink tihi ʒɛ o nyaanga dari maa peentila giriin

Paɣaba n laɣam tam palli zuɣu bi nyɛla bi paɣaba ata ka bi zaaha kpabi bihi ninvuɣu yino zaŋla chinchini ʒiɛ n kpabi o bia maa ka gbubi kpalaŋa ka do so tuhuriba soli ka ʒi kpalaŋa ka yɛ liiga buluu ka bi yino ʒi gbambila ka yino gba ʒi kpalaŋa

paɣa n ʒia o ʒila kuɣu zuɣu ka gbibi waagashi ka gbibi sua bɔkati diba ayi za o tooni bɔkati yindi maa o pun chimla waagashi maa shaŋa m-pa parante zuɣu kurifootu za o tooni tahipɔŋ tamya ka chɛriga be di puuni piɛɣu za o luɣili